Niraba n biɛni yino maa ʒɛla zuɣusaa ka yino ʒi kuɣu zuɣu ka zaŋ tanpiɛlli n buli o nyingoli ni ka so jinjɛm sabinli ka yino maa ga wooch o nuuni ka di nyɛ zaɣ dozim ka pili zipiligu ka zipiligu maa nyɛ zaɣ dozim ka gbubi baabirin mashin o nuuni

Girada n ʒɛya di nyɛla zaɣ dozim ka tankpaɣu duhuya ka boɣali do girada maa tooni ka so ʒɛya ka kom biɛla do di tooni tankpaɣu maa shɛli nyɛla zaɣ sabinli ka shɛli nyɛ zaɣ dozim

Niraba n bɛ daani ka do so chɛna ka pili zipiligu zipiligu maa nyɛla zaɣ piɛlli ka jiranbiisa ʒɛ daa maa ni ka saanbood saya ka bi pa binwola teebuli zuɣu ka to lɛm binwola maa gbuni

Nuhi ayi n gbubi kaap ka binshaɣu bɛ kaap maani ka pileeti bili shɛli tamya ka shɛli ka dinni ka fulaawaasi tamya

Kom n doya ka niriba bɛ di gbuni shɛba dabimi ka so mi gbaya mori bɛni ka gbaŋ bihi bɛni gbaŋ bihi maa zaɣi yini nyɛla zaɣi zɛɛ ka zaɣi yini nyɛ zaɣi vakahali ka so ye liiga zɛɛ n dabiya ka so gba ye liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli vakahali.

Laa n ʒɛya ka boraadɛ bɛ di puuni ni gala gala maa nyɛla dibaata ka di zaa nyɛ zaɣ piɛla kpa ʒiɛɣu gba bɛ laa maa ni

Niraba n ʒiya ka teebuli ʒɛ bi tooni ka bi zaŋ buku nim pa teebuli maa zuɣu bi shab yɛla neen sabila ka so ʒɛ bi tooni n zaŋ o nuu pa dikpuni zuɣu

Paɣa n ʒɛya paɣa maa larimi la chinchina pa o zuɣusaa chinchina maa garisila zaɣ ʒiɛhi zaɣ dozim zaɣ nuɣso zaɣ piɛla

Niraba n laɣam n ʒiya bi gobla chinchina chinchina maa shɛŋa garisila zaɣ piɛla ni zaɣ sabila ka shɛŋa garisi zaɣ ʒiɛhi ka bi toba lɛm lɛm maa nyɛla dibaata di baayi nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka zaɣ yini garisi zaɣ ʒiɛ mini zaɣ piɛlli

niribɛ chana ka bɛ shɛbi gobi chinchina maa nyɛla zaɣ'piɛla niribaa ayi yɛla liika waɣ'la ka di nyɛ zaɣisabilaka so to lem kadi nyɛ zaɣ'vakahali ka bɛ mɛ duwaɣinli zalika duu kom maa nyɛ zaɣ' vakahika laati poolinim sansaya n gili

Paɣa n ʒiya n chimdi boofurooto ka gaɣa dozim za o sani ka tahali ʒɛya ka taha shɛli pili dizuɣu ka piɛɣu tam taha shɛli zuɣu ka paɣa so ʒiya ka gbubi bia o naba zuɣu

Paɣa n ʒiya ka kurifooti ʒɛya ka duɣu tam dizuɣu ka teebuli ʒɛ paɣa maa tooni ka parantɛ tam di zuɣu ka kuriga tam teebuli maa zuɣu

Bipuɣunsi n ʒiya yino maa sola mokuru ka di garisi zaɣ piɛlli mini zaɣ sabinli ka o yɛ liiga piɛlli ka yino maa yɛ liiga piɛlli ka ʒi o naba yaɣasani ka o lori o zabiri ka so mii ʒiya ha ka yɛ liiga piɛlli ka so za zuɣusaa ka tabi o shee

Paɣaba dabba ka tankpaɣu doya ka kom doya ka taha ʒɛ kom maa nangbani kpaŋa ka kunkuna ayi biɛni ka naɣalingi bɛ di sunsuuni